abantwana abancane abahleziyo abanye futhi bathwele izikhwama abanye aba thwalanga zikhwama, lapho abahlezi khona kulo tshani obuhle ,phambi kwabo njalo kulombalisi ohleziyo ,phambi kwabo njalo kulezihlahla ezisakhulayo lezihlahla esezikhulile njalo kulezindlu ezinengi ezingekho duze duze

Ugogo ugqoke iqhiye elombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lesigqoko esilombala oluhlaza. uhlezi unabile ,uhlezi labantwana. Abantwana bakhanya behleka, behleka lokhu okukhulunywa ngugogo. Lapha abahlezi khona bahlezi phezulu kwecansi elilamabalabala atshiyeneyo.

abantwana besilisa abancane abantwana laba bahlezi phezulu lapha okuqanse khona lapha abahlezi khona ngemuva kulotshani obuluhlaza tshoko njalo ngemva kotshani kulezindlu ezikhona eceleni kwezindlu kukhona izihlahla ezinengi ezitshiyenenyo

Abantwana besikolo, abahleziyo egumbini lokufundela. Egumbini abahlezi kilo, kulebhodi elotshiweyo. Abantwana laba bagqokile amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka, lezicathulo ezitshiyeneyo. Bagqoke amabhurugwe amafitshane. Njalo kulamatafula atshiyeneyo. Enye itafula iluhlaza tshoko! Enye itafula ibomvu gebhu!

Abantwana abanengi ababutheneyo. Abantwana laba abanengi babo bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka, abanye bagqoke izigqoko ezilamabalabala .Bame labantu abadala ababili. Lapha abame khona kulezihlahla ezinengi njalo kulendlu ekhanyayo.

Abantwana abahleziyo phandle. Bahlezi phezu kwelembu njalo bonke bakhiphile izicathulo. Ukhona owesifazana umuntu omdala okhanya enika abantwana ukudla. Lapha abahlezi khona kulamatshe eceleni njalo kulenhlabathi.

Indawo enkulu elungisiweyo eyokudlalela ibhola. Endaweni yonaleyi kulabesilisa abahambayo, njalo ngemuva kwendawo yonaleyi kulesihlahla esikhulu. Ngamuva kwalesisihlahla kulezakhiwo ezinkulu ezokufundela, kulabantwana abahambahambayo phandle.

Igumbi elikhulu elokufundela kule "board" eluhlaza tshoko njalo phambili kule khabothi kanye letafula ekambalisi, phambili kwetafula kambalisi kulamatafula amanengi aminyeneyo amatafula lawa akhanya ebambene konke lezitulo zokuhlala.

Umduli omkhulu oyakhiweyo ngamatshe, eceleni komduli kukhanya kulesakhiwo njalo ngangale komduli kukhanya kulesihlahla esithutshayo. Duzane komduli kulotshani okuluhlaza okuncane njalo phambili mbijana komduli kulegabha eliluhlaza tshoko njalo kulomntwana wesikolo ogqoke iyembe eluhlaka okwesibhakabhaka, ogelileyo ikhanda.

Abantwana besikolo abamileyo. Abanye bathwele izikhwama abanye abathwalanga izikhwama. Bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka njalo lapha abamekhona kulegedi elibomvu gebhu. Kulebhodi enkulu emisiweyo eyesaziso elotshwe ngamabala amnyama laluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abangabafana bakhanya besesikolo bagqoke izikipa ezifananayo bonke eziluhlaza okwesibhakabhaka Kanye lamabhurugwe amafitshane. Bagqoke izicathulo ezitshiyeneyo njalo abagqokanga amasokisi. Ababili bakhanya bethwalisene igabha eliluhlaza okwesibhakabhaka elikhanya lilokudla phakathi.

Isandla esifakwe phezulu kwetafula esinye isandla sibambe ilephuthophu. Ilephuthophu leyi imhlophe njalo phezulu ilombala oluhlaza tshoko ngaphansi imhlophe yaphinda yaba lamabhathani aluhlaza alotshwe ngokumnyama.

Indawo yokufundela elamakhabothi amhlophe amanye avalekile amanye avuliwe phambili kwamakhabothi kulesitulo esincane, phambili kwesitulo esincane kuletafula ende emhlophe enkulu eceleni kwetafula kulesitulo phezulu kwetafula kulamabhokisi kanye lentambontambo.

Isakhiwo sesikolo esileminyango kanye lamawindi, phambili kwalesosakhiwo kulamaluba alungiswe kahle kanye lezihlahla ezincane ezilungiswe kahle kanye lotshani obuyenzwe kahle obukhula kahle obuluhlaza . Isakhiwo lesi sipendwe sabamhlophe nke.

Igumbi lokufundela elezifundo zangaphansi egumbini leli emdulini kukhanya kunamathiselwe iphepha elimhlophe iphepha leli elimhlophe likhanya lidwetshiwe kudwetshwe imuli yabantwana abayisitshiyagalo mbili lapha okulomama lobaba logogo lomalume kanye labokhulu

Abantwana besikolo abahleziyo abantwana laba bonke bathwele izingalo bazifaka phezulu kwenyawo zabo. Lapha abahlezi khona kulotshani obuncanye njalo ngemuva kulezihlahla ezinengi, ngemuva kombalisi kulamatshe amacane njalo kulengwalo eluhlaza ebekiweyo lesikwama esimnyama.

Abantwana besikolo abane, abantwana laba bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka, ngaphansi bagqoka izikipa ezimhlophe. Bakhanya bethwele igabha eliluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kukhanya kulokudla babambisene. Ngemuva kwabo kulendlu enkulu eyokufundela njalo lapha abahamba khona akulatshani yindawo engumgwaqo nje.

Umduli omkhulu , umduli lowu uyakhwe ngamatshe abomvu njalo phambili komduli kulebhakane elimhlophe elide elinamathiselweyo , ibhakane leli lilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo ngaphansi lalotshwa ngamabala amnyama emaceleni kwalotshwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka

Isakhiwo esifulelwe ngamazenge isakhiwo lesi siyezwe ngamatshe njalo eceleni kwesakhiwo kulomgwaqo ongathi uluthili ngemva kwesakhiwo kulezihlahla ezithutshayo ezinkulu lezincane.

abantwana besikolo bahlezi egumbini lokufundela abangama nkazana bagqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka bagqoka lamasokisi amhlophe lezichathulo ezimnyama abanye abangabafana bagqoke ama bhulugwe amafitshane lama hembe ama fitshane bagqoka lezi chathulo ezitshiyeneyo

Amabhuku abantwana besikolo amathathu aluhlaza. Afakwe phezu kwetafula. Amabili abhalwe ukuthi grade five. Elinye ibhuku liqhumekile. Phandle kwalawa mabhuku kulesigombolozi esidwetshwe imizila.

Indlu yokufundela. Kulomduli wokubhalela. Umduli lo uluhlaza, emdulwini kubhalwe ngetshoko. Inombolo zabhalwa kwabamhlophe. Phansi komduli kubonakala itafula.

Izindlu zokufundela izindlu lezi zilophahla oluluhlaza eyinye iphendwe yaba mhlophe phambi kwayonaleyo kukhona utshani obulungiswe kwaba kuhle eceleni kotshani kulamaluba njalo kulabantwana abahamba hambayo.

Indawo enkulu evulekilyo kulotshani obuncane obuluhlaza tshoko, kanye lezihlahla ezinde lezimfitshane. Eceleni kulesaziso esilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwesaziso kulemota emhlophe nke njalo kulesakhiwo ezikhanyayo.

Isikolo esilophahla eluhlaza phambili kulamasango kanye lamafilegi amabili ayakhelwe phezulu kwamatshe. Njalo kukhona utshani obuluhlaza Kanye lamaluba, lezihlahla eceleni kwamaluba.

Izindlu zokufundela ezigonjolozelwe ngocingo. Lapho okulezindlu zokufundela khona, kukhona utshani obuluhlaza okulungiswe kwabakuhle. Kulezihlahla futhi ezinde eziseceleni kanye lomgwaqo olamatshe. Umgwago ongalungiswanga.

Abantwana besikolo abamileyo phandle phambili kwendlu yokufundela. Lapha abame khona kulobhuqu njalo abantwana laba bagqoke izigqoko ezinde eziluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye ugqoke ijesi ebomvu gebhu njalo omunye ongumfana ugqoke ishoti eyikhakhi.

Igumbi elikhulu elilemtshina. Igumbi leli ngelokufundela, kugcwele imtshina emisiweyo njalo kugcwele amatafula. Phezulu kwalamatafula kulemtshina, kulabantwana abesilisa labesifazana abagqoke ama work suit. Phambili kwabo kukhona owesifazana ogqoke ijazi ebomvu kanje lebhurugwe elimnyama kanye labanye abesilisa

Ibhili lokufundela. Kulabantu besilisa, njalo abantu laba bakhanya behlezi ematafuleni. Lapho abahlezi khona kulemitshina, elentambontambo ezinengi, njalo kule lephuthophu phezulu. Lesikhwama selephuthophu. Kanye lokulibhokisi okuluhlaza okwesibhakabhaka. Emaceleni kwabo, kulamabhokisi agadanisiweyo.

Abantwana besikolo abahlezi endlini yokufundela. Abantwana laba bagqoke izikipa ezimhlophe nke, njalo ngemuva kwabo kukhona umbalisi ogqoke isikipa esiluhlaza tshoko. Lapha abakhona kukhanya kuyindawo yekuthungela, ngoba bonke balamalembu njalo lemitshina phambili kwabo.

Igumbi elikhulu elipendwe labamhlophe. Igumbi leli ngelokufundela kuthiwa yiwekhishopu. Kulemitshina eminengi etshiyeneyo njalo abantu bagqoke amaworksuit bakhanya bekhangele umbalisi echasisa.

Indlu yokufundela kulabantu abathathu ababili abahleziyo lapho abahlezi khona kuletafula emhlophe njalo phambili kwabo kukhanya kulama lephuthophu phambili kwamalephuthophu kukhona owesilisa okukhanya engumbalisi ogqoke isikipa esimhlophe onguye okhanya ebafundisa ngemuva kwabo kulamalephuthophu lezitulo ezimbili ezimyama ezingela bantu

Abantwana besikolo abamileyo phandle abantwana laba bakhanya bethabile njalo abanye bagqoke amayembe amhlophe leziketi abanye bagqoke amabhurugwe abanye bagqoke amajesi aluhlaza okwesibhakabhaka njalo abanye bakhanya bephakamise amaphepha.

Abantu abanengi abaphandle bakhanya besebenza bagqoke amaworksuit aluhlaza tshoko alotshwe ngombala omhlophe ngemuva, abanye bakhanya besebenza emoteni, abanye bakhanya beguqile, abanye bakhanya bedlula emuva njalo lapha abakhona kulezakhiwo ezipendwe zaba mhlophe njalo kulemota emhlophe emileyo yodwa eceleni.

Igumbi lokufundela elikhulu, igumbi leli ngemuva lilemduli emhlophe eyiyo eyokubhalela phambi kwemiduli kulabantwana abahleziyo abagqoke amahembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Lapha abahlezi khona kulamacomputer phambili kwabo bakhanya bebona ngabebabili. Ngapha eceleni kwabo ukhona owesilisa onguye ongumbalisi ofundisayo.

Igumbi lokufundela okuthiwa yi workshop kule board emhlophe nke elotshwe ngombala omnyama phambi kwe board kukhona umuntu ogqoke I work suit wazivala ubuso ukhanya ethwele umtshina. Umtshina lo ngowokubaza insimbi

Umuntu wesifazana ogqoke ingwani emhlophe kanye lamacici ugqoke ijazi elimhlophe nke elide njalo lapho akhona kukhanya kuyindawo yokugcina izihlahla ezincane ezisakhulayo. Uthwele laye isihlahla esincane usikhangele.

Abantwana besikolo abanengi abaminyeneyo aantwana laba bakhanya bebhala imihloliso phambili kwabo kulamaphepha njalo bakhanya bejulile bagqoke amayembe amhlophe abesifazana bagqoka leziketi ezibomvu gebhu ukhona owesilisa ogqoke isikipa esimhlophe kanye lebhulugwe elimhlophe nke.

Abantu besilisa labesifazana bakhanya basendlini yokusebenzela bagqoke amaworksuit aluhlaza okwesibhakabhaka njalo abanye bagqoke ingwane abanye abagqokanga zingwane bakhanya bonke bekhangele owesilisa kukhanya esebenzisa umtshina abanye bonke bebukele.

Abantwana besikolo bahlezi bakhanya bebhala umihloliso phambili kwabo kulamaphepha avuliweyo bagqoke izikipa ezimhlophe nke abanye bagqoke amajesi aluhlaza okwesibhakabhaka omunye ukhanya esibambe ikhanda egqoke iwatshi emnyama ethwele lepheni

Owesifazana ogqoke ingwane yokuzivikela ekhanda ugqoke ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka uthwele imicrophone. Ngemuva kwakhe kulentambo ntambo zamagetsi ezikhonekithiweyo.

Abantu ababili abakhothemeyo phambili kwetafula. Abantu laba bagqoke amaworksuit aluhlaza okwesibhakabhaka . Indlu lapha abakhona ivulekile njalo phambi kwabo kulomtshini oluhlaza tshoko njalo kulamatafula alemtshini phezulu kwawo.

Abesilisa abakhanya besebenza eworkshop. Lapha abakhona yindawo evulekileyo, ngemva kwabo kulotshani oluluhlaza tshoko. Omunye walaba abesilisa ugqoke imask eyired, abanye bagqoke ama mask aluhlaza okwesibhakabhaka. Ukhona owesilisa odlula emuva ugqoke izimpahla ezingafanani lezabanye.

Iqembu labantu abagqoke amawovolosi aluhlaza babonakala besebenza emoteni abanye bagobile phansi abanye bamile abanye bonke bagxilile emsebenzini ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esifana le workshop eceleni kwesakhiwo kulemota emhlophe.

i camera enkulu emnyama efakwe ku tripod ikhangeliswe phambili ngemuva kwe camera kulabesilisa ababili abakhanya besebenza eceleni kwabo kuntambo ezobomvu lentambo ezimnyama lapha abkhona kukhanya kugcwele imtshina

Abantwana besikolo abah, eziyo endlini yokudlela abantwana labs bagqoke iskipa ezimhlope abangabafana bagaoke amabhulujwa aluhlaza okwesibhakabhaka abangamankazana bagqoke iziketi eziluhlaza okwesibhakabhaka bagqoka lezicathulo ezimnyama abanyebagqoke amasokisi amhlophephambimwabo kubo kudla.

Owesilisa ogqoke impala eziluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kwakhe kuletafula. Lapha afake khona insimbi zakhe, zokusebenzisa. Eceleni kwensimbi zakhe, kulamaphephaphepha, abekiweyo. Ngemuva kwakhe kulenye itafula, kanye lomunye umuntu oseceleni. Akhanya esebenza laye endaweni yakhe.

Igumbi elikhulu. elokufundela kulabantwana besikolo abanengi abahleziyo. Abantwana laba bagqoke izikipa ezimhlophe leziketi eziluhlaza abanye bagqoke amabhulugwe aluhlaza. Phambili kulombalisi omileyo okhanya efake izandla esikhwameni. Ngemuva kwakhe kulabesilisa ababili abamileyo.

Izandla ezigqoke ijasi emhlophe, ngaphansi kukhanya ihembe eluhlaza okwesibhakabhaka izandla lezi ziphezu kwethafula ziyabhala, zithwele ipheni ebomvu gebhu, njalo phezu kwethafula kulamabhuku amanengi atshiyeneyo.

isakhiwo esikhulu, isakhiwo lesi sipendwe saba mhlophe ,njalo eceleni kulegabha elikhuli eliphakanyiswe yinsimbi , igabha leli lihlalela amanzi ,eceleni kwegabha leli kulesihlahla esikhulu njalo eceleni kwesihlahla kulezakhiwo ezikhanyayo ,isakhiwo sakhona sifulelwe ngophahla okubomvu eceleni khonapha kulo tshani obuncane ebenziwe baba buhle

Igumbi elikhulu lokufundela igumbi leli lilomduli opendwe waba mhlophe kodwa ukhanya usungcolile emdulwini lowo kule board enamathiselweyo board leyi imnyama tshu njalo ilotshwe ngamabala amhlophe nke kukhanya kulotshwe ezokuhlabela eceleni kulotshwe inombolo.

Abantwana besikolo abasegumbini lokufundela okuthiwa yi laboratory. Abantwana laba bagqoke amajazi amhlophe amade njalo bagqoke leziketi zesikolo ezilamabalabala. Ngaphansi bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka. Igumbi lapha abakhona lipendwe labaluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abantwana laba bagqoke amayembe amhlophe lamathayi amnyama tshu abanye bagqoke amajesi amnyama abanye abagqokanga majesi abanye bamile njalo abanye bahlezi phambi kwabo kukhona abangagqokanga amayunifomu abagoqe izandla abanye bazimele lapha abame khona ngemuva kulezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo njalo kulezimota phezulu.

Abantwana besikolo abamileyo abantwana lababagqoke amayembe amhlophe abafana bagqoke amabhulugwe aluhlaza okwesibhakabhaka amankazana agqoke iziketi eziluhlaza okwesibhakabhaka bakhanya bethwele amambodlela phambilikwabo kukhona ababalisi abamileyo ukhona owesilisa okhanya enguye okhulumayo ogqoke isudu emnyama leyembe emhlophe nke.

Abantwana besikolo abanengi ababutheneyo. Abantwana laba bahlezi ezitulweni ezimhlope njalo bagqoke amahembe amhlophe nke, abanye bakhanya befake intambo eziluhlaza okwesbhakabhaka entanyeni. Phambi kwabo ukhona owesilisa ogqoke isikipa esimhlophe ethwele imayikrofoni. Kukhanya ekhuluma labantwana besikolo.

Abantwana besilisi abantwana laba basendaweni yokudlalela ibhola abanye bagqoke izigqoko zokudlala ibhola eziluhlaza abanye bagqoke ezibomvu phambili kwabo kukhona abesilisa ababili abayibo ababafundisayo ngemuva kwabo kulezihlahlahlahla ezinengi kanye lezintaba lapha abakhona yindawo evulekileyo kakhulu.

Igumbi lokufundela, igumbi leli lilomnyango oluhlaza okwesibhakabhaka lamawindi apendwa okulihlaza okwesibhakabhaka abantwana besikolo bagqoke iziketi kanye lezikhipa, iziketi ziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lezikhipha eceleni kwabo kulombalisi wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe njalo phambili kwakhe kulekhomputha abantwana bakhanya bekhangele eceleni.

Isakhiwo esikhulu esilomnyango oluhlaza tshoko. Isakhiwo lesi silamawindo amakhulu njalo phambi kwaso kulezihlahla ezinkulu lamaluba amancane asakhulayo. Phambili kulamabala alotshwe abaluhlaza okwesibhakabhaka lomduli omhlophe omncinyane.

Indawo enkulu eyokudlalela ibhola. Kukhanya kulabantu abane, abantu laba bagqoke amayunifomu afananayo aluhlaza okwesibhakabhaka njalo lapha abadlalela khona yindawo enhle kakhulu elezihlahla eziluhlaza tshoko kanye lotshani obuluhlaza.

Umuntu wesilisa ogqoke ibhulugwe elimnyama kanye lejazi elikhulu elimhlophe umile phambili kwegabha elimnyama elihlala amanzi eceleni kwalapha ome khona kulezihlahla ezincane ezingamaluba njalo phambi kwakhe kulamagumbi okufundela labafundi abakhanya behamba hamba eceleni khonangale kulamaluba njalo alungiswe kahle kanye lotshani obuyenzwe bababuhle.

umuntu othwele i cell phone ugqoke ijazi emhlophe phambi kwakhe kulezihlahla ezincane ezinjengamaluba ezilungiswe kahle phambi kwalezi zihlahla kulabantwana besikolo abesifazana abagqoke amayembe amhlophe kanye leziketi eziluhlaza okwesibhakabhaka ngemva kwabo kulegabha elikhulu elihla amanzi lapha abame khona kukhanya kuphandle ngoba akula phahla phezulu

Igumbi lokufundela kulomduli omhlophe nke njalo kulebhodi eyiyo eyokubhalela emnyama tshu yabhalwa ngokumhlophe phambili kulombalisi ogqoke ijesi emhlophe nke njalo etafuleni kukhanya kulamabhuku lamakhanda athutshayo

Indawo enkulu elungisiweyo ekhanya engeyokudlalela ibhola. Indawo leyi ivulekile kakhulu njalo eceleni kulezihlahla ezinkulu. Eceleni kwezihlahla kulotshani obulungisiweyo baba buhle njalo phambili kukhanya kelezakhiwo ezifuleliweyo ngophahla oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo abamileyo endaweni evulekileyo. Abantwana laba bagqoke amayembe amhlophe kanye leziketi lamabhurugwe ayikhakhi, phambili kukhona ababalisi ababili owesilisa lowesifazana.

Abantu abahlezi ndawonye endaweni yokufundela, bahlezi ezitulweni zeplastic ezimhlophe. Abantu bagcwele kakhulu njalo abanye bahlezi bekhangelene. Phambili kulabanye abathathu abahlezi bodwa ezitulweni ezimnyama. Abasemuva bagqoke amayembe amhlophe.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi ku asembili, bagqoke amayembe amhlophe nke kanye lamajesi aluhlaza okwesibhakabhaka. Abanye bawagqokile abanye bekhanya bewafake emakhanda bezivikela elangeni, phambili kulokhanya ngani ngumbalisi okhulumayo.

Igedi elikhulu lensimbi elimhlophe. Elibhalwe ngamagama amakhulu aluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu kwegedi kule arch ebhalwe ngamagama aluhlaza njalo. Eceleni kwegedi kukhona iduraholu, eyamatshe. Phezu kwegedi, kulezihlahla ezibonakala kancane ngemuva,

I board emhlophe emileyo eyisikhanyiso kumbe uphawu ngemuva kwaleyo board kulezihlahla ezinkulu eziminyeneyo phambili kwezihlahla kulotshani obuhle kanye lamaluba aqunywe kahle

Abantwana besikolo, abahleziyo egumbini lokufundela. Phambi kwabantwana laba, kulabesilisa abamileyo abathathu. Eceleni kwabantwana kulelaptop. Abantwana bagqoke izigqoko eziluhlaza. Kanye lamayembe, amhloohe nke!

Indawo evulekileyo ilenhlabathi ingelatshani kakhulu , phambili kulezindlu zokufundela kanye lendlu eyokukhonzela , phambili kwezinye zezindlu kulomuntu ogqoke ijazi elimhlophe nke , eceleni kwakhe kulamaluba

Isakhiwo sesikolo esileminyango kanye lamawindi. Phambili kulezigodo ezimhlophe ezivelela ephahleni. Phambi kwesikolo kulezihlahla njalo kulamaluba aluhlaza. Kulalenkundla yokudlalela eceleni kwesikolo. Kule flag ephakanyiselwe phezulu elamabalabala atshiyeneyo.

Abantwana besikolo abahleziyo egumbini lokufundela. Abantwana laba bagqoke amayembe amhlophe nke abanye bagqoke amajesi aluhlaza tshoko. Phambili kukhona umbalisi ogqoke ijesi emhlophe ende wathwala lesikhava ezibomvu gebhu.

Abantwana besikolo abahleziyo egumbini elikhulu, igumbi leli lilama windi amakhulu abantwana laba besikolo bagqoke amahembe amhlophe nke njalo phakathi la phakathi kwabo kukhona owesilisa omileyo othwele i micro phone uyakhuluma.

abantwana besikolo abahleziyo egumbini elilama windi amanengi kanye lomnyango ovuliweyo abantwana laba abanengi bagqoke amayembe amhlophe abanye bagqoke izketi ezimnyama abanye bagqoke amabhulugwa amnyama phambi kwabo kukhona owesilisa omileyo okhanya ebala into ebhaliweyo ephepheni alithweleyo

Abantwana besikolo abahleziyo endlini yokufundela. Abantwana laba bagqoke amayembe amhlophe nke. Phambi kwabo kulabesilisa abagqoke amajazi. Ababili bagqoke amajazi amnyama. Oyedwa ugqoke ijazi eluhlaza okwesibhakabhaka. Banika abantwana amaphepha.

abantwana besikolo abanengi abahleziyo beminyene abantwana laba abanye bagqoke amayembe amhlophe nke abanye bagqoke amajesi aluhlaza tshoko phambili kwabantwana kukhona owesilisa omileyo ogqoke ezimnyama phambili kowesilisa abukudala okukhanya engani ngababalisi bahlezi

Isakhiwo esikhulu eside sipendwe saba mhlophe, eceleni kwesakhiwo kulotshani obulungiswe kuhle babukeka. Eceleni kotshani kulabantu abahambahambayo njalo kulezihlahla ezinkulu ezitshiyeneyo.

Izakhiwo ezinkulu ezitshiyeneyo. Izakhiwo lezi ngezezimfundo zangaphezulu. Ngemva kwezakhiwo kule zihlahla ezikhanyayo. Phambili kwezakhiwo kulabantu abahambayo emgwaqeni. Lapha abantu abahamba khona emgwaqeni kulamanzi njalo kulamagodi. Eceleni komgwaqo kulotshani obuncani obukhulayo.

Abantu abahambahambayo. Lapha abahambela khona, kulungisiwe phansi., njalo phambili kwabo kulezindlu zokufundela, ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye zifulelwe ngophahla okubomvu. Ezinye zifulelwe ngophahla, okuluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni khonapha kulotshani, obuncane. Obuqunywe baba buhle, njalo kulezihlahla ezinengi, ezitshiyeneyo.

Isikolo esikhulu esemfundo ezangaphezulu . Isikolo lesi sikhanya kuvulekile, njalo kulabantu abahamba hambayo. Kulezindlu ezinengi ezitshiyeneyo ezokufundela njalo kulezihlahla ezinkulu ezikhanyayo. Eceleni kwezindlu zokufundela kulotshani obulungisiweyo kwabakuhle njalo kule bhakani eliseceleni. Ibhakani eliluhlaza okwesibhakabhaka elombala obomvu.

Indawo enkulu eyokufundela eYunivesi .Indawo leyi ilezitulo ezifananayo .Izitulo zonke zibomvu gebhu njalo phambili kukhona isitulo esimnyama tshu kanye letafula, kanye lekhompiyutha kanye lama shelufu.

Igumbi elikhulu lokufundela. Igumbi leli lileminyango eminengi njalo kwelinye icele lipendwe laba luhlala okwesibhakabhaka, kwezinye indawo kupendwe kwabamhlophe nke. Kulamatafula amanengi amhlophe lezitulo zonke ezimnyama tshu.

Isakhiwo esikhulu, isakhiwo lesi yisikolo sezifundo zangaphezulu phambili kwaleso sakhiwo kulezihlahla ezincane kanye lamaluba njalo phambili kulemota emnyama emileyo.

Abantu abanengi abahleziyo ezitulweni eziluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kwabo balamambodlela awamanzi njalo bonke balamacompuyutha amanye alayithiwe amanye acitshiwe phambili kwabo kulababalisi ababili abamileyo abakhanya bekhuluma.

Igumbi lokulala, kulemibheda emibili. Imibheda leyi ifakwe ingubo ezifananayo njalo kulewindi elikhulu elifakwe ikhetheni elilamalubaluba. Eceleni kwewindi kulamakhabothi alamashelufu njalo phansi kulezitulo kanye letafula

Isakhiwo esikhulu seyunivesithi .Isakhiwo lesi sipendwe sabamhlophe njalo silemnyango emhlophe phezulu sifulelwe ngensimbi ezibomvu. Phambili kwesakhiwo kulamaluba alungiswe aba mahle njalo lezihlahla ezikhulayo.

Abantu abahleziyo egumbini lokufundela izifundo zangaphezulu bonke bakhanya bekhangele amakhomputha abo. Amakhomputha abo amnyama njalo aveza umfanekiso oluhlaza okwesibhakabhaka lompala omhlophe kukhanya kukhona owesilisa okhanya ebancedisa esekhotheme.

Ibhakane elinanyathiselwe emnyango ibhakane leli lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo phezulu lilombala omhlophe lalotshwa ngamabala amhlophe kukhanya kulesigombolozi phakathi kwesigombolozi kutshengisela ukuthi ukubhema akuvunyelwa lapha.

Indlu enkulu eyokufundela okuthiwa yi laboratory, ilaboratory leyi ilama tiles njalo ilamatafula amnyama phansi kwamatafula kulamashelufu anamatheleyo njalo kulezitulo ezibekiweyo phansi phezulu kwetafula kulentambo ntambo kanye lempompi ezinamathele phezulu kwamatafula lamagabha asetshenziswa kuma experiments.

Igumbi lokufundela elilebhodi emhlophe. Kukhona oyedwa umuntu ogqoke ijazi elimhlophe kanye lesikipa esimnyama. Kulamatafula Kanye lezitulo eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinye izitulo zimnyama.

Indlu eyokufundela izimfundo zangaphezulu. Endlini leyi, kulebhodi enkulu, emhlophe nke! Njalo eceleni iluhlaza tshoko! Phambili kuletafula enkulu emisiweyo, njalo phezulu ungani kulomtshina omhlophe omisiweyo . Eceleni kukhona owesifazana. Ogqoke ibhurugwe, wabamba iqolo, okhanyayo.

Abantu abahleziyo egumbini lokufundela izifundo zangaphezulu phambili kwalabantu ukhona owesilisa ogqoke isudu kanye lebhurungwe eliluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya efndisa bonke abahleziyo. Laba abahleziyo kukhanya phambili kwabo abanye balamalephuthophu abanye kabala malephuthophu abanye bagqoke izingwane abanye abagqokanga.

Abantu abanengi abahamba hambayo eyunivesithi. Lapha abahamba khona kupheviwe kwabakuhle. Njalo eceleni kwalapha abahamba khona kulamaluba lotshani obuncani obuqunywe kahle. Njalo kulezihlahla ezinengi eziminyeneyo, eziletha umthunzi.

Umgwaqo omkhulu , eceleni komgwaqo kulesakhiwo esakhiweyo esikhanya sikhanyisela phakathi kukhanya angani kulamagabha abomvu njalo lapho esikhona kulotshani obuluhlaza obuqunywe kuhle , eceleni kwaso kulezakhiwo ezinkulu ezitshiyeneyo njalo ngamuva kwalezizakhiwo kulezihlahla ezinengi eziminyeneyo

Abahleziyo egumbini lokufundela abafunda izifundo zangaphezulu. Abantu laba bahlezi ezitulweni ezimnyama njalo phambili kwabo kulamalephuthophu. Phambili kwabo kukhona owesilisa okhanya enguye obafundisayo njalo kukhona lapha okulomabonakude khona okulenombolo ezilotshiweyo.

Igumbi elokufundela kulomduli opendiweyo wabamhlophe njalo kulamawindi amakhulu. Kulabantu abanengi abahleziyo abesilisa labesifazana abakhanya besesikolo bonke balamabhuku phambili kwabo. Njalo omunye ukhanya ephakamisele isandla sakhe phezulu bagqoke izigqoko ezitshiyeneyo.

Igumbi elikhulu elikhanya ligcwele amabhuku. Igumbi leli lilama shelufu amanengi atshiyetshiyeneyo, njalo likhona elinye ishelufu elilamabhuku aluhlaza tshoko njalo phezulu kwaleyo shelufu kukhona ibhokisi elibhalwe ngamabala amhlophe nke. Amabhuku lawa akhanya elayinisiwe ebekwe kakhle.

Igumbi lokufundela izifundo zangaphezulu egumbuni leli kulezitulo ezimnyama njalo kulamatafula kulamawindi amakhulu alombala omnyama njalo indlu leyi ilama tiles njalo ipendiwe.

Indlu ependwe okuluhlaza okwesibhakabhaka endlini yona leyi kulomnyango omkhulu, eceleni komnyango kuletafula kanye lesitulo , eceleni kulombeda kanye lezigqoko ezikhanya zibekwe kuhle phezulu.

Indawo yodlalela ibasket ball indawo ihlanzekile kugojolozwe ngocingo kukezihlahla eziluhlaza ezinde lezimfitshane inkundla ilemizila emhlophe njalo kulezibane ezinde eziseceleni

Abantu abahleziyo endlini enkulu eyokufundela phambilii kwabo kukhona owesilisa ogqoke iyembe emhlophe nke, abanye balama laptop abanye abala njalo kulamanzi phezu kwama tafula.

Isakhiwo eside, lesi sakhiwo silamawindi amanengi phambi kwaso kulotshani oluluhlaza tshoko, obuhle obugcinwe kahle njalo kukhona lendlela yokuhamba eceleni. Kulezihlahla ezincane ezisakhulayo eziseceleni kotshani.

Igabha elimnyama elikhulu elihlala amanzi. Eceleni kwegabha kulotshani obuncane obusakhulayo njalo phezu kotshani kulezigqoko ezikhanya zichayiwe, ziwonyiswa. Eceleni kwegabha leli elikhulu kukhona isakhiwo esikhulu esihle esifananayo. Ngemva kwesakhiwo kulezihlahlahlahla.

Endlini yokufundela kulomduli wokubhalelwa umduli lowu umkhulu. Njalo upendwe wabuluhlaza tshoko, njalo emdulini lowu kukhanya kubhalwe inombolo.

Ibhakane elimhlophe nke, elilotshwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi kulotshani obuluhlaza tshoko. Ngemuva kwe bhakane kulezihlahla eziluhlaza kanye lendlu ekhanyayo. Indlu leyi igonjolozelwe ngocingo oluluhlaza okwesibhakabhaka.